Nnipa bi ato santene nam serɛ awoɔ mu rekɔ. Ɛbi nneɛma kitakita wɔn, na ɛbi nso deɛ bobɔ wɔn akyi. Wɔn nsa nifa ntentensoɔ no, ɛdan ne nnua sisi hɔ, na wɔ wɔn anim tenn nso, nnua akɛseɛ sisi hɔ a nnipa bi gyinagyina aseɛ.

Ɛmbɛrima bi gyinagyina kɔntena miɛnsa bi ho. Ɛkwan deda kɔntena no mfimfini. Wɔde atwedeɛ mienu atwere kɔntena mfimfini diɛ no ho. Mbɛrima no mu mienu egyina kɔntena mfimfini deɛ no edi nkɔmɔ. Baako soso gyina kɔntena edi kan no ho de fon etwia n'aso.

Nnipa mmeɛnsa wɔ dan no mu. Mmienu yɛ mmarima, ɛnna baako yɛ ɔbaa. Mmarima no mu baako hyɛ coat, na baako hyɛ shirt a wɔabobɔ ne nsa. Mmarima mmienu no kita adeɛ bi. Wɔde nhwehwɛ na ayɛ dan no pono ne ne mpoma.

Nipa dom bia ɛte yikyerɛ dan mu ɛhwɛ yikyerɛ mfoni bi da yikyerɛ afidie no so na ɔmu nyinaa atɔ wɔn ani hwɛ afidie no so ɛhyɛ yikyerɛ nkanea bebiri ɛtwa yikyerɛ dan mu ɛhyɛ.

Lɔre si kaa kwan no so. Nnipa tete lɔre no mu. Mmeranteɛ mmienu gyina lɔre ne pono akyi. Baako yɛ panin, ɛnna baako yɛ akwadaa. Atwedeɛ wɔ lɔre no akyi. Carrier nso wowɔ lɔre no so.

Asantehene ne atena konya atena ae. Kyiniiɛ asi Asantehene ɛso. Mmarima a wogyina Asantehene akyi ne bi awere wɔn ntoma. Na ebi nso hyɛ ataadeɛ. Polisini bi ɛhyɛ n'adwuma mu ataadeɛ ɛbɔ ban. Ɔmanpanyin Akuffo Addo akyia Asantehene.

Mmarima mmienu ne ɔbaa baako wɔ dan bi mu a nnua ayɛ mu ma. Nnua ho adwuma na wɔyɛ. Barima no baako ne ɔbaa no gyina hɔ de krataa bi rekyerɛ no. Ɔbarima koro no nso gyina wɔn akyi reyɛ ade foforɔ.

Nnipakuo bi gyingyina hɔ. Wɔmo ɛɛhim Gaana frankaa. Ɛbi kita adinkra ahyɛnsodeɛ. Baabi a wɔgina no w'aka fam hɔ nom tumtum. Wɔn nsa benkum so no, wɔnkaa hɔ yɛ Wɔn akyi no nso ɛyɛ nsensanyɛ.

Mmaa du-baako gyina beaeɛ bi. Emu du hyɛ mimi. Na baako hyɛ kɔkɔɔ gyina wɔn mfimfin. Ebi te hɔ na ebi nso gyina hɔ. Na nnua atwa wɔn ho ahyia. Wɔakeka ɛhɔnom nyinaa cement.

Abusuakuo bi fie, wɔafa wɔn ho wɔn amammerɛ ne wɔn amanneɛ kwan so. Wɔte atakwaame dan a wɔde serɛ atwa ho nyinaa ahyia. Wɔaduadua nnua nso atwa wɔn fie no ho ahyia.

Ɛmbaa ne mbarema bi abɔ kyenku kita kita ɛnwoma wɔ ɔmo nsɛm gyina abɔnten. Ɛnwoma ne bi gu ɛpono so esi ɔmo enim. Mbɛrima mienu a wogyina kyenku ne mu asosɔsosɔ wɔn nsa na akyerɛkyerɛ kwan so a ya kyerɛw so si ɔmo ekyi.

Nkwaraa wɔreyɛ yikyerɛ wɔ ahwɛdeɛ pono so. Mmaa a wɔwɔ mu no de ntomasin atwa wɔn mu abobɔbobɔ duku. Mmarima nso de ntomasin abɔ kɔla. Wɔde Ghana ahyɛnsodeɛ na asiesje biara.

Mmaa ne mmarima a wɔnam kaa kwan so ɛrehim wɔn nsa ne wɔn krom frankaa, mmaa no hyɛ ataade a kɔkɔɔ, fufuo, ahabanmono, na tuntum wɔm, mmarima no nso hyɛ ataare fitaa na wɔde bi akyekyere wɔn ti, kuo ne nso bi abɔ apata te aseɛ wɔ dan bi anim.

Kuro bi dwabɔ ase, nnipa ne bi tete dua ase ɛresi twene so, bi nso te afa ne afa, mmarima mmiɛnsa ne mmaa mmienu gyina dwabɔ ne mfimfin. Mmaa no de ntama tam mmienu na asi wɔn mu soro ne fam, mmarima no hyɛ soro ataadeɛ de ntama tam baako abobɔ wɔn asene.

Atwenebɔfoɔ bi a wɔfirafira ntoma fufuo resi twene so. Ɛbi atutu wɔn ntoma no, ɛna ɛbi nso awɛrewɛre wɔn ntoma no. ɛbi tete hɔ, ɛna ɛbi nso gyina hɔ. Wɔn atwene no a wɔrebɔ no yɛ atumpan.

Ɛmbɛrima bi gyina dadeɛ ho kyekyeree bom. Mienu gyina ankwerɛ bebree so ɛkyekyere. Baako aforo deɛ wakyekere dadaa no ɛkɔ soro. Baako so ate ne ho wɔ dua bi ekyi ɛhwɛ ɔmo. Ɔmo nyinaa hyɛ dadeɛ kyɛ.

Agordifoɔ bi ɛredi agorɔ, bi gyina akyire hyehyɛ ntaadeɛ ɛresi tweneɛ so, bi nso de ntomasini na asi wɔn mu, bi nso hyɛ soro de serɛ atwa wɔn asene mu kitakita nkonti mmaa ɛredi agorɔ.

Mmea volley bɔɔlo bɔɔfoɔ ne wɔn mpanyinfoɔ mfoni ɔwɔ agopramaso mpanyinfoɔ hyehyɛ wɔn hɔ akyire ɛna mmea no ahyehyɛ wɔn hɔ wɔ anim mmea no bi ɛbu ntware.

Alebra fo na ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ ɛdan soro. W'akyi kyire nnadeɛ abobɔ ho ɛwɔ ɛdan soro. Mmienu so mɔta ɛwɔ apanpan mu ɛkɔ hwie. Mmiensa nso ako hwie wɔn die de apanpan ɛkɔ gye foforɔ.

Aborɔfo mmaa ne mmarima a wɔahyia dan mu, wɔde adeɛ akatakata wɔn hwene. Bi te hɔ na bi nso gyina hɔ, bi apagyapagya wɔn nsa na bi nso nsa wɔ fam. Wɔde nnua asisisisi ban ho, na mfonintwafoɔ nso wɔ wɔn ntam.

Nnipa nwɔtwe wɔ ɛdan baako mu. Apono mmienu sisi hɔ a laptɔp mmiensa mmiensa asisi so. Mmarima mmiensa eti ɛpono baako akyi. Ena ɔbarima baako ɛne mmaa mmienu te ɛpono baako akyi.

Mmarima bi wɔ po ano resiesie hɔ, po n’ano ayɛ fii pa ara, mmarima ne bi kita praeɛ reprapra, na bi nso kita polythene bag reboaboa nwura n’ano de gu mu.

Aborɔfo mmarima nnan bi. Wɔhyɛ tete mmerɛ mu aman ahodoɔ so asraafoɔ ntadeɛ. Ebi deɛ duru wɔn kotodwe, na wɔwɔ ahatasoɔ wɔ wɔn akyi. Ebi deɛ ahatasoɔ no wɔ wɔn anim, na ebi deɛ nso tra wɔn nkontodwe.

Ɔbaa no retwa kaa kwan mu wɔ nsensan no so. Ɔbaa no hyɛ ahwehwɛniwa, na ɔkita kraman na dua wɔ ne nsam. Wɔ kaa kwan no akyi no nso, abansoro wɔ hɔ. Wɔaduadua nnua wɔ abansoro no anim.

Nnipa bebree bi a wɔgyinagyina abɔntene mu. Ɛbi tete kyiniiɛ ase, ɛna ɛbi nso gyinagyina akuo akuo mu rebɔ nkɔmmɔ. Ɛbi rehyehyɛ nneɛma wɔ fam retɔn. Na obi nso akuntunu ne mu reyi nneɛma wɔ adaka bi mu.

Ɔbaa bi tse dan bi mu, wɔde ntama ahodoɔ pii asensɛnsensɛn dan ne mu hɔ nyinaa ahyia, machine nso dan ne mu a ataadeɛ da so, akonnwa si machine no anim.

Buroni barima bi hyɛ coat tenten gyina ɛdan bi pono no anim. Wɔde nhwehwɛ na a ahyɛhyɛ ɛdan no apono ne mfɛnsee. Wɔahye nnuane bebree wɔ ɛdan no mu a wogyina abɔnten a wohu.

Nnipa bebree tete nkonnwa so ato santen bi gyina hɔ na bi nso nenam. Maame bi asɔ ne ba mu ama yɛresɔ n’anum, papa bi nso gyina maame no a yɛresɔ ne n’anum no akyi abobɔ ne nsa. Na wɔn nyinaa akata wɔn hwene.

Mmarima nnan bi gyina beaeɛ bi a wɔresi dan, wɔhyɛ ntaare bibire na wɔakatakata wɔn ho nyinaa, nnan ne nyinaa hyɛ dadeɛ kyɛ. Afidihyɛn bi si wɔn akyi, na afei nso, wɔhyɛ reflectors.

Mmaa nnum nam sutadeɛ ho. Rɔba toa bɔ wɔn akyi. Nea ɔwɔ mfimfin no kita kuruwa. Nsuo no ani ayɛ fi pa ara. Nnua ne nserɛ atwa nsuo no ho ahyia.

Nnipa ne kaa ahodoɔ a abɔ apee so wɔ abansoro mmienu bi anim. Nnipa no bi tete abansoro no anim de kyiniiɛ asisi wɔn so retɔn adeɛ, ɛnna ebi nso retɔ adeɛ. Ebi nso so nam lɔre kwan no mu.

Nnipa bebree wɔ wiemhyɛn gyin gyinabea hɔ. Baako hyɛ adwuma ataadeɛ soro ne fam ne kyɛ asɔ ne sisi gyina hɔ. Nkaeɛ ne nso bi hyɛ ntaare fufuo wɔ soro, na wɔresesa fi no a ɛwɔ wiemhyɛn gyinabea hɔ no.

Mmarima mmeɛnsa gyina adeɛ bi so. Wɔkuta krataa kɛseɛ rehwɛ mu. Wɔhyɛ dadeɛ kyɛ. Wɔn mu mmienu hyɛ reflectors. Aborosan atentenatenten wɔ wɔn akyi ne wɔn nkyɛn mu, na wɔatoatoa dadeɛ nso so wɔ wɔn tiri so.

Wiem hyɛn asi hɔ. Barima bi ɛresane afi wiemhyɛn no atwedeɛ no so asi fɔm. Mmaa ne mmarima bi nso atwa atwedeɛ no anim ahyia. Ebi akita mfonyin twa afidie atwa mfonyin.

Nipa kuo mienu mo tete nkonwa so wɔ nsesaeɛ so. Ebi te benkum ɛna emɛ te nifa. W'abɔ ntoma apata ɛwɔ kuo baako bia enim. Mbɛrima bi so gyina wɔn mfimfini ɛwɔ ntoma apata no ase.

Barima bi te kaa kɔba so wɔ nnua kaa no so. Na barima baako nso gyina ne nkyɛn wɔ fam. Ɛhyɛn ahabammono nso si nnua kaa no nkyɛn. Mmaa bi reboaboa wɔn nneɛma ano wɔ nnua kaa no nkyɛn.

Nnipa bi te akuokuo mu wɔ apata bi ase. Wɔde nyɛnse na abɔ apata no so. Apata no wɔ dan bi anim. Wɔaduadua nnua ne nhwiren bebree wɔ beaeɛ hɔ. Wɔatu nsuo nso a wɔdware mu wɔ beaeɛ hɔ.

Adwumayɛfoɔ bi a wɔreyɛ adwuma. Ebi rete nnɔteɛ, ɛnna ebi nso rekɔ nsuo. Ebi rehoro nnɔteɛ no, ɛnna ebi nso gyina hɔ rehwɛ. Ebi ho ayɛ fi, na ebi nso nyɛɛ fi.

Ayerefo hyia wɔ ɛdan soro pɛtee mu. Nipa mmiɛnsa hyɛ tumtum te bɛnkum so na mmienu nso hyɛ tumtum te nifa so. Kyinneɛ twere deɛ ɔdi kan nifa so akonnwa no nkyɛn na ade fitaa sɛn nsa bɛnkum so akonnwa no akyi.

Solar panel a wɔde atoto hɔ nsansoɔ bi na nkurɔfoɔ bi gyinagyina hɔ rehwɛ. Ebi hyehyɛ dadeɛ kyɛ, na ebi nhyɛ bi. Ebi de wɔn nsa agugu wɔn akyi, na ebi nso de wɔn nsa ahyehyɛhyehyɛ wɔn bɔtom.

Mmɔfra nnum bi nam apata a wɔde berɛ anwene ho. Baako di akyire de dua ato ne kɔn ho. Wɔ n'akyi nso, dan a wɔabɔ so aka ho bibire wɔ hɔ, na ne nkyɛn mu nso, Atakwame dan a wɔde berɛ agu so si ho.

Kaa esi ɛnwura mu a ne soro no ɛda hɔ. Enipa mienu te kaa n'ekyi. Baako te kaa no enim ɛna baako so te kaa ne so ɛwɔ enim. Ɔsono kɛseɛ bi so gyina kaa ne nkyɛn.

Wabuabua afudeɛ bebree ano wɔ bokiti nkitiwaa mu ɛna ebi nsoso gu fɔm. Mmɛrima bi gyinagyina afudeɛ ne ho. Mɛrimma ekyi no wabɔ apata so ɛwɔ hɔ. Wabuabua eduano fofro nsoso ɛwɔ apata no ase.

Barima bi te fam wɔ gyaade. Ɔkita mob wɔ ne nsa nifa so, ɛna bucket si benkum so. Cabinet fufuo wɔ gyaade hɔ. Wɔahyehyɛ gyaade neeɛma kama wɔ cabinet no so. Ɛbi te sɛ microwave, dua a wɔtwitwa so adeɛ ne ahodoɔ bebree. Gyaade hɔ te pa ara.

Mmaa ne mmarima a wɔreyɛ yɛkyerɛ wɔ ahwɛdeɛ pono so, ɔbaa baako hyɛ ataare kɔkɔɔ gyina anim, mmarima ne bi akotokoto n’akyi asosɔ ne mu. Wɔn a wɔaka no nso gyina hɔ ɛrehwɛ deɛ wɔn nuanom ɛreyɛ no. Kanea no a ɛwɔ dan mu hɔ no nhyerɛn papa.

Nneɛma nkwadaa tumi de di agorɔ sua adeɛ pi gu table bi so. Papa bi ne abɔfra bi nso te table ne ho, papa no ɛreboa abɔfra no ma ɔde nneɛma no asua adeɛ.

Nnipa mmienu so nneɛma agyina kwanso. Wɔn ɛnsa nnifa so yɛ ɛdan mmienu. Die edi kan no yɛ attakwame dan. W'akyi kyire ɛsrɛ atwere attakwame dan no. Dadepɔnkɔ bi nso ɛtwerɛ attakwame dan no. Ɛdan na ɛtɔ so mmienu no, wɔde nkyɛnsee na abɔ so ɛna waka ho nkuto. Ɛno akyi no ayɛ aburo afuo.

Nsa a ɛkita tetefoon da table no so. Laptop, ɛna kuruwa nso si table no so. Afei koowaa nkrataa, calculator, twerɛdua na krataa, na twerɛnwoma nso da table no so.

Akwantufo a wɔnam kwan so rekɔ, binom nneɛma wowɔ baage bɔ wɔn akyi, bi soso wɔn deɛ, bi kitakita wɔn deɛ, na bi so retwi wɔn deɛ fam. Abaamua ketewa bi nso de mirika di wɔn akyi.

Nkwadaa mmeɛnsa gyina dan mmienu anim. Baako kita solar te adeɛ so. Akasanoma sine nkyɛn. Baako nso te bokiti so, na baako de ne nsa ahyehyɛ ne bɔtɔm gyina hɔ. Maame bi te ɛdan no bako anim. Nneɛma sensɛn ahoma so wɔ dan no anim.

Nipa bebiri a wa koto wɔ wɔn kotodwe mu anim wɔ dan kɛseɛ bi mu ɛnfensi bebiri ɛtwa ɛdan no ho ɛhyɛ nkanea bebiri ɛtwa dan no hɔn ɛhyɛ ɔmu bebiri ɛhyehyɛ kyɛw ɛna bi mu nso abɔbɔ duku.

Efunpɔkɔ bebree ato santen nam ɛsrɛ so. Wakyikyri ɛnuɔma abubɔ amu nyinaa ekyi. Bɛɛma bi di efunpɔkɔ no ntɛm. Weduadua efidie abɔ nframasu bebree wɔ ɛsare no so.